Bole mangou mangou yu nur kumu ak mangou yu heyy nuge teglanteh amna yu neke se wet be amna yu neke se chamuye.

Ay gunne yu ndaw si toog si ekooli jangee kaay, ñii Sol yire yu bulo, xale jigeeni no ndaw Sol kaala yu nette, Sol mbuba yu bulo ak yu weex.

Jagax bu sool robe, naw basi suff robe bu bulue jal loho bi tekko ci kaw bopom bi mingi sool gerefass yu goddu ci ganaw.

Leket bu am mue ak chere anda nenti cok bena cok bi loho ban ko tek si birr chere mue bi.

Tameh tameh wuñ buy melal tegu se kaw karou dedank marage bu weex.

Nek bu nekk si kaw yon ameh buntu bu mak ak bu ndaw buntu bu makbi bu nyul la bu ndawbi bu nyul la takhbi mungi am ayy genekai ndoh si kaw mungi am ayy weñsi kaw yii tereh not muna yek.

Sall, salli toogé kay, si ñuy ligay , bu am ay armuar , armuar yu barri, armuar am ay weer, armuari ñu ngi socola, am tóogu yu ñul.

Naax bu bory teh girin am aye tonturr tonturr ye xonxo ye yu neteh.

niñu bari ayi goor ak jigeen tahaw deno sol ayi bubu yu wert nigi ammi ayi nafa sene deg nafa yi xongo neen sol maxhana yu xongo tahaw ci nokh.

Binde kaii yu njui bindeh, njungy tedu lehroh, nju dem cii fukak njaar, am aiiy rehdue rehdue yu wekh cii kaw, ak lu njull ak lu nehteh.

Jigeen GI mongi daw sol gervass loxo bi mung ko yobu si ganaw bi mongi dem si kanam sol tubai bu bulu ak mbubu mu domitaal.

Darapo mu am lu xonxu am lu weex si digi lii am tombu si digi lii bu xonxu am si suuf lu wertax.

Seet bu murula lum muruu kaala malan bu weih tog sey kaw laal kanam bi nekut d fenj yaram bi dara nekut d fenj.

darapo gambia, darapo mingi am lo xongo ci kaw am lo weex tuti am lo bule ammat lo weex am lo wert am jeet bu nuul am ball bu weex ak lo nuul.

Talibeh ya ngi sëgg ñom ñap di xool, si lu ngayi di jangèè, ñii ngi tèk sèèn loxoyi ci sèèn bopú yi, ñi ngi tóóg ci ay taball ak tóógu.

Palaas ci jazit la, ci biir ndoh bi mungi vert, am lu vert. Jazit yu bari nungi gënn ci biti tadd, senn kaw yaram yi nung am lu vert.

Perri dala bu guddu , nu am lu sokola am ay tekkikaay yu nuul.

Butti tehfes bi am ayi garam yu bari, ayi toggehkay ni lane malan deffa ayi lek fo nit di fehluu.

Janxa but toog, sol lu bulo, am loxo you bulo, si dennë bi, mu ngi am lu xonxa, sol mees mu ñuul ta Barrie.

Darapo bu xongo, am lo bule am lo nete am lo wert ak lo nuul toti.